Inzu igaragara ko ari ubwaro bw'ibitungwa m'ubwoko bw'inkoko, ihagazemwo umukenyezi mu maboko yiwe ateruye ibido asuka amazi mw'ibakure kugira ngo azihereze.

Bino bitungwa mu bwoko bw'impene biziritse inyuma y'ikigo ku biziriko bibiri bitandukanye, ziriko zirarisha ubwatsi imbere yazo. Hari n'ivyatsi vyumye hakurya.

Kino kiyaga kinini ciza hakuno hagaragara ibiti hagati haboneka ubugaragwa hakurya haboneka ubwato buriko bugana mu burengero bugenda

Itongo riri hakurya y'ibarabara ririmwo ibigazi vyinshi ,n'ivyatsi vyimeza hakurya ibubamfu haboneka amashami n'ivyatsi vy'ibigori vyumye.

Agacimbiri kabonekamwo amatongo atatu , abiri muriyo hagaragaramwo amazu yubatswe , irindi rigira gatatu riteyemwo ibigori n'ibigazi bibiri .

Uyu murima ugaragaza ibiterwa bibiri bikuru ,umwe n'ibigori uwundi n'ibiharage, amashami agaragara ko aremvye atacamwa arashobora kugaragaraza.

Ibitungwa biri mu bwoko bw'impene zimwe zifise ibara ryera izindi iryirabura zizindutse guturukishwa kugira zije kurisha n'umwungere aziyobora.

uyu mwimbu w'ifungurwa iri m’ubwoko bw'amateke igaragara ko ihejeje gusoromwa ,Kandi ugomba itegurwe ibe ifunguro z'abantu bokwihereza.

Abigeme babiri bicaye mu rugo inyuma yabo hagaragara ibiti bire bire vyiza imbere yabo hari akazu kubatswe n' ubwatsi gakikujwe hasi n' igunira ryera n' ibiti bibiri.